Culture, culture na di way of life pipu dey live including their custom, traditions, values and practices. E dey include how pipu dey behave, how de dey communicate how dem dey do things with each other.culture dey shape di way pipu dey think, feel, act, and e dey influence di way we pipu dey see di world around us. E dey include both di tangible and intangible things like traditional clothing and hair style. Every ethnic group get di way den dey dress and di kind cloth wey den dey wear. E get different type of cultural group for Nigeria. We get di hausa cultural group, we get di youruba cultural group, we get di igbo cultural group. And all dis cultural group dey wear different kinds of cloth and de dey do different kinds of thinks and how de dey behave. Food and drink every tribe and every ethnic group, get di kind food wey de dey cook and di kind food wey de dey eat for their side. And di kind drink wey de dey drink for their side like di igbo de dey drink pami, while di hausa pipu de dey eat and cook tuwo shinkafa, while for igbo land, de dey at egusi soup. Music and dance, every culture and every ethnic group get di kind dance wey de dey dance and di kind music wey de dey lis ten to. language and dialect, every culture get di way wey e dey speak and dem dey understand dem selves. Custom and tradition, values and believes social norms and practices. Culture ey dynamic, e dey change and evolve over time. Ninja culture na wan thing wey dey mek us proud with over two- fifty ethnic group and ore dan five hundred languages wey de dey speak. Ninja culture dey teach us how we tek dey respect pipu wey senior us far. We ninja we dey like live with family and friends, we get different kinds of dance, we get di atanigo pattern and zonga dance. For dia picture, dis picture dey show us ow different culture dey dress and how de dey dance for their side.

Discussion na de way people take dey exchange ideas, how dem de think and their opinion and discussion dey happen between two persons or more people or group of people. Discussion dey help people dey understand themselves and how dem dey feel about one particular thing wey dem get. Discussion dey help people dey settle matter wey dey ground and how other people dey feel or think about dat matter. Discussion dey help people to know themselves beta, so dat dem no go fit dey quarrel or fight again, dem go know how dem go take dey react among themselves. Discussion fit dey happen for different places. Discussion fit happen for social media like facebook, whatsapp and every other place. Discussion fit dey happen like conference, wey people go gather, dem go talk about one particular issue wey dem dey face for de environment. Discussion fit happen for between two people take talk about issues wey dem de get. Dem dey use discussion dey settle quarrel, dey settle arguments and other things wey de happen for de society. Discussion dey help us to know sey, dis other person dey think different from de way I dey think so make we come together, make we settle am, make we fit think, get one mind and think de same way. Discussion na very good thing, because e dey help us understand ourself.

Dwarf coconut tree na di tree wey no dey tall E dey small, e no dey collect space and e dey bear many food E no be like di tall coconut tree wey dey tall and e fruit dey big pass di dwarf coconut tree Dwarf coconut tree, pipo dey plant am base on sey e no dey collect space Some pipo dey plant am to eat from their house, while some pipo dey plant am for farm, make dem carry go market go sell take make money Coconut get many health benefit. Some pipo dey eat coconut base on sey dem wan burn fat for their body, while some pipo dey drink di water take replenish electrolyte for body Some pipo dey drink di water take boost di immune system wen dem dey sick. Coconut water dey very good becos e dey work many things for body. Some pipo dey comot di oil from coconut make dem for add am to cream, take dey rub while some pipo dey drink am like dat becos of health benefit. Dwarf coconut dey take four to five years take grow, from wen you take plant am to wen e go take big take bear fruit

I wake up for morning, sun don rise but my heart still dey heavy, i still dey think my life. Plenty wahala e full my mind but i still tell myself sey i go still dey shine, no money for pocket but i still dey smile, no food for kitchen i go waka that mile i look up to dey sky and talk to my God sey make im give me strength to waka dis road. Life no hard like that if you calm your mind even if e rough go still fine. We go sing, we go dance, we go hold each hand. Together we go waka reach dey promise land, sometimes e be like sey i wan give up but i remember sey water dey hot fit cool up, trouble no dey last na just for time, every dark night go still bring sunshine. My mama dey pray, my papa dey hope sey one day dia pikin go climb that rope, i no go fall, i no go tire na me and my dream we go climb higher. Life no hard like that if you calm your mind even if e rough better go still fine. we go sing, we go dance, we go hold each hand. together we go waka reach dey promise land. If you dey cry make you wipe your tears na small small step go clear for your fears, no let anybody tell you sey you no fit, you no fit you be lion stand up no quit. Life no hard like that if you calm your mind even if e rough better go still fine we go sing, we go dance, we go hold each hand, together we go waka reach dey promise land so make you smile small no let stress win tomorrow still dey your joy go begin na life we dey live make you live am well. one step each day we go break dat spell. Life no hard like dat if you calm your mind even if e rough better go still fine we go sing, we go dance, we go hold each hand together we go waka reach dey promise land. If you dey cry make you wipe your tears na small small step go clear for your fears, no let anybody tell you sey you no fit, you no fit you be lion stand up no quit. Life no hard like dat if you calm your mind even if e rough better go still fine we go sing, we go dance, we go hold each hand together we go waka reach dey promise land. My mama dey pray, my papa dey hope sey one day dia pikin go climb that rope, i no go fall, i no go tire na me and my dreams we climb higher.

My people make i yarn una today about how dancing dey affect my mind and mood and how i dey feel. You see dancing no be just to move body anyhow e get power wey fit change how you dey feel both inside body and for inside mind. Anytime wey music enter body and you begin dance something dey happen wey you no fit see with eye but you go feel am for your heart. Sometimes life fit heavy for body wahala full everywhere from work, from house, from friends or even from money matter but once you hear correct music and you begin dance, e go be like sey all those load just dey melt comot from your shoulder, your heart go dey light, your face go dey smile and joy go dey begin flow like river. Dancing dey help release that sadness wey you hide inside e go just dey come out small small like breeze wey dey blow leaf you fit even notice sey when you dance, you dey smile without force dat smile na from belle na because dancing dey wake happiness wey don sleep inside you, e dey make you brain release some kain of sweet feeling wey be like sey pesin dey pet you even if you no sabi dance like Micheal Jackson or you no get rhyme no wahala de important thing sey you dey move your body and you dey enjoy yourself and no be only when you dey alone oo, when you dance with people maybe for party, church or even street. E dey bring people together una go laugh, una go shout, una go happy together that kain happiness no get duplicate. E dey heal heart, e dey reduce stress and e fit even help person forget pain so my people anytime wey life dey do you strong thing no just sidan dey think ,put music stand up and dance like sey nobody dey look you, shake body move leg carry hand go up as you dey do am na so your heart go dey sweet you, your mood go change and joy go enter your life like light wey enter dark room. because dance dey create something wey dey inside your body wey dey cause wetin dem dey go endophine for your body dat thing go come dey make you feel relaxed and remove stress from your body so dancing dey very important oo, dancing dey affect you well well so dancing na wetin you suppose dey do all dey time.

my people make we talk small about stress, dat thing wey dey worry many of us every day. stress na wahala wey dey happen when our body and mind fit sey work too much or sey something no balance, e fit happen when wahala come from work, school, family, money or even relationship. sometimes e fit just be sey person dey worry too much about tomorrow or wetin never even happen wetin dey trigger stress e fit be too much work too much wahala for house no money too many expectation from people or even sickness, sometime person go just dey overthink everything from small-small things to big-big ones, even traffic wey too much or noise fit cause stress o, person fit, even stress from social media when person dem dey compare dem self with other people or feel sey dia life no reach good reach now, make we talk about stress dey affect our mind and our body, for body e fit cause headache, body pain, heart go dey beat fast and sometimes, person no go fit sleep, you go dey weak, your bele fit dey run or you go loose appetite if stress continue e fit even lead to high blood pressure or sickness wey fit turn serious o for mind stress dey make person dey forget things e go make you dey worry too much dey angry easily or even dey cry anyhow you no go fit focus or think well sometimes stress fit cause depression wey society you go just dey feel sey everything wey too much and you no go get power to continue e wahala, stress dey bring no small, e dey affect how we talk and how we take life, our life or how we dey live our life, how we dey relate with people, even how we dey do our work why e good make person sabi how to manage stress you fit try rest, talk to people you fit try rest or talk to people wey you trust do small exercise or even take break when wahala too much. people, my people no carry everything for head life no suppose hard like dat stress na small thing or normal thing wey everybody dey feel but if we no handle wan well e fit scatter our health or our peace of mind so make we dey check ourself and dey take care of our body and our mind, na only when we balance we fit face life o

Make I yarn you sumtin wey every bodi don pass tru or still dey face, pressure and how e dey affect how we dey take make decision. I no go lie give you, I don face am for my own life. Some years back I get one big decision to make, to follow my dream. Wey I don dey build since or to do wetin pipu dey talk sey beta. Family talk, friends talk, even society join bodi. Every bodi get wetin dem fit sey I suppose do. Dem talk sey; do dis one, na im sure. No try dat one, e too risky. Time dey go you neva still decide? As all de talk dey enter my ear, my head dey hot begin hot. Fear catch me, dap join. I nearly choose road wey no be my own just to please pipu and escape all de pressure but one day I just pause, I off my phone. I sidon one corner think I ask mysef one question, if I do dis tin becos of pressure, e no con workout, who go suffer? Dat question clear my eye, na there I understand sey pressure dey make person rush and wen you rush, you go miss road you go dey try please pipu but forget yoursef and any decision wey no come from your mind fit later turn to regret. Pressure no dey always dey come with shout, sometimes na dat quiet voice wey go dey talk for inside your head see as others don pass you, you still dey there dat one dat one dey worse becos e dey eat you small small from inside. E go make you dey compare dey fear even enter wahala wey no be your own but I still learn sey pressure no bad reach like dat. Small pressure fit help you wake up, plan well and focus. E fit push you but once e too much, e go bore you. So na dis three lesson I hold tight, learn to pause. if too if pressure too much, calm down no rush lis ten lis ten to yourself. Na only you go carry de load if anything go wrong. Know wetin you want. If your heart sure, pressure fit shake you but e no go go, e no go move you. I still dey feel pressure sometimes but not, now I sabi how to handle am. I no dey fear to talk sey make I think am well. I no dey shame to go slow becos I don learn sey slow and steady na wetin dey bring beta decision so so if you dey hear me, now, hear me well. No let any bodi pressure you. No let pressure write your story, hold your pen write your own journey, make your own choice wen your wen your mind don cool. No panic becos if wahala show you go stand gidigba since na your choice since na you choose your own road.

Wen I dey worried or or I dey fear, I no dey like talk, I go just keep quiet dey look wetin wan happen. I go stay calm and I no go make decisions wen I dey worried or anxious. I dey always dey dey calm or or I fit just take book dey read. Book dey help me well well because wen I dey read the story or the book, e dey distract me from dat anxiety or fear wey I dey fear. E dey make me no dey fear say, 'um dis thing no go dey well'. Wen I dey read book or I dey do something else, e dey make me dey dey calm and when I dey anxious I dey try to dey talk to people. Wen you dey talk to people, e go make you no dey anxious. E go make you go forget dat thing wey you dey worry about. You fit take advice from people. People fit tell you what, wetin you fit do wey go make dat thing wey you dey worry about no go dey worry you again and and or you fit see therapist wey go help you wit dat thing wey dey worry your mind and most time, e good make you always talk to somebody because if you dey anxious and you no talk to somebody, the thing go dey disturb your mind. Or sometimes wen I dey anxious, I dey go outside E no go make me I no go dey feel worried again the thing no go dey disturb my mind. I no go dey fear again because dat waka wey I dey waka go make my brain dey think about things. I go dey see people, I go dey see things for around my environment wey go comot my mind from that from dat thing wey dey worry my mind and e don help me well well. wen I dey anxious, I dey always dey do odd things wey go make me dey happy. Sometimes I go lis ten to music wey dey cool wey go remove my mind from things wey dey disturb my mind. Wen I dey anxious I fit decide to put music I go just dey dance dey make sure say I dey happy go remove my mind from dat fear of dat thing or wen I dey anxious make sure say I settle dat thing comot my mind so dat e no go dey disturb my mind so dat I go fit move forward from dat fear.